Linho eiduuka, era batundha gho abugaali obw'abaana abato nhobwa balema era nga ghaligho nhemmotoka nho musaadha ali kughanhikayo akagaali akabalema nga era ghaligho nhebidholi ebyambazibwa ebiteteyi nga byona babitundha.

Abantu nga bali ku maato ela kumbali kw'ennhandha. Abantu bano bagemye enkasi ela nga buli omu ayambaile enkofiila. Omulala ku bano ayambaile bbutusi.

Ente nga dhili aghalala era ente dhino nnhingi, ente dhinho dha bulaka dhona dhona era nga dhilina amaiga amabba era nga maghanvu.

Omusaadha nga abekere eibbumba elyeru liliku ekisandhikiza kya "red" nga era alikufughera ayambere bbotusi nga era yenha ayambere omusweta nga era ayambere akakofiira ka"red" omusaadha onho ali kufughera ebirime.

Endhuki nga erikugya kukimuli, ekimuli kino kya kala ya papo era nga kuliku nhekala eyindhi ya yelo.

Dhino dho zebbula ela zebbula dhino nnhingi dhili mu kiffo ekilimu amaadhi nga ela dhili kunhwa maadhi.

Endhoki nga eri ku kimuli ekimuli kinho kilimu obukala obwa yello kya baku obukala obwa pinki nho bwa lwedi ghalala agho, endhoki enho nga eri kutolamu omudenenhe.

Eno ebisolo nhigyebyekumira bino ebisolo ebiba munsiko era ebisolo bino ndhibonamuku embogo, nhabona nhidhino embwa edhomunsiko era nga ghedhiri ghalinga ekisaghe saghe.

Ghano ndhi kubona ghaligho omwala, ela nga omwala guno gukulukutilamu amaadhi. Kumbali kw'omwala kuliku eisubi. Ele eliyo abantu babili abali mu mwala muno, ghabayo ali kumbali kw'omwala, ali mu bbutusi ndheru ali kunhiga kasimu ke, nga ela musaadha. Nh'emmotoka ya bulu, eli nhuma ele nga omusaadha agiliku ghangulu, n'oghundhi ali tambula ghansi ali mu saati ndheru. Nh'abandhi abali ku mbali okwa....

Kino kibila, kilimu engila elimu ghagati. Mulimu, ghaliku nh'ensozi dhona dhiligho mu kibila ekyo. Kuno kuliku engila etambulilamu eli ghagati.

Ebisolo ebingi era nga ebisolo binho biri munsiko ye byekumira, ebisolo binho tudheta nte dha munsiko biliyo mu bisera bya igulo igulo nga endhuba eri kugwa.

Omukazi ali mu ofisi ye nga ela ofisi elimu kompyuta, kompyuta dhili ibiri, ku tebbo kwabaku simu. Ali kunhwa akakyayi ke.

Eiyughililo ely'amaadhi. Nga gayululwa nga gava ghangulu ku lusozi, bwegaikilila ghansi. Ghangulu ku lusozi eliyo emiti nh'eisubi, nhi ghansi ghabagho eisubi nga amaadhi gano mwegali kulukutila ghagati agho ghaligho oluguudho lwago, gaagya.

Enho motoka era emotoka enho betwise matoke mangi era ku motoka kungulu okwo einhuma kuliku agye mereire ghangulu ali kuuma amatoke ago.

Onho musisi ghakyapati nga era ava kukuba lolekisi aterimu enhanha, yatamu kabbegi nga era ayambere akatishati omugyozi gwa uganda kulanhi alizinga mulolekisi enho.

Eilike nga lili mu kibila ela nga lili mu kibila mu miti emingi. Nga ela eilike linho lili mu kala endhilugavu lilinha kyelili kulya mu munhwa gwa lyo.

Obutungulu obuli mu nhimilo mwe babulimila nga era endhoki eva ku buluka mu nga erikuva yebuli nga erikugya.

Enho senta nga era kemulimu amadhuuka, mwaba salunhi nga era ghaligho nh'obutebe bukasitamu ghaba nhi ghelodhingi.

Enho senta ela nga senta enho ghaligho abantu nh'obupandhe bwa mobailo mane nh'ekisumiti ekilaga nti oluguudo kwe lukoma ela nh'omusaadha ali gya nga atambulila mu ngila k'ali golola yali gya nh'omuti oguli kumpi nh'ennhumba.

Akanonhi ela akanonhi kanho kali ku kiswa ela nga ekiswa kyetoloilwa ebikaadho. Akanonhi kanho kali mu kala eya lwedi nhe kala eya papo, omunhwa gwa bbulaka ela gutwalizaamu nh'amaiso gako.